Zvikora zvinofunda vana vane makore mashanu zviipetike sure. Vanofundisavo vana kuita mitambo yakasiyana kugonavo kureketa nevamweni nekubhuyavo mazina azvo.

Pamakore mashanu zveidzike pashi vaakuendawo kuchikora kundofunda. vanofundewo kuite mitambo yakasiyana, kufundiswewo kutamba neamweni, kufundiswewo kubhuya mazina awo.

Kuzvikora zvinofundise ana anenge ane makore mashanu zvichidzika iyoyo vanofundiswewo utsanana hwakadai ngekugeze nyara vasati varye chikafu nekugezezve nyara vabve kuchilavha.

Vana vanofunda fundo yepashi vanofundiswa kuita zvibalo ,chiyungu nezvimweniwo zvifundo zvinechokuita neuntu hwedu kudzidziswa magariro nemararamiro atinoita munyika mwedu.

Vaanofunda pazvikora zvepashi vano fundiswawo kuita zvibalo vano fundazve kuita zviyungu neimweni mutambo yakangosiya yakadai ngekurumba nekukabe bhora

Vana vanofunde pazvikora zvepashi vane nguwawo yevanozi vanofanire kupuwe chikhafu. Vanopuwe chikhafu chinopisha kamwe pazuwa. Hurumende inodetserawo ngekuunze zvikhafu muzvikora.

Munyika mwedu mune mutemo wekuti mwana weshe unosisire kufunde zvifundo zvepashi. Hino kune vamweni vana vanenge vatame mare, vamweni vakafirwa ngevabereki vavo. Vana vakadaro avavo vanodetserwawo ngehurumende neamweni mabandhla anodetsera.

Vana vanofunde kuzvikora zvinopa fundo yepashi, vakufundavo zvimweni zvifundo mumbatso dzakavandudzwa. Hurumende yakuvaka zvikora zvakawanda kuti ana aone pekufundira.

Vafundiswewo kuerenga kunyora nekuyite zvibalo kuzvikora zvinopa vana fundo yepashi, mwana umwe ngaumwewo unenge ayine bhuku rake raanenge eyiyerenga.

Kuzvikora zvino fundise vana fundo yepashi vano fundawo kuite chiyungu kuite zvibalo nekufunda imweni mifundo vano fundiswa wo zvokuita mutambo yaka ngosiyana siyana yakaita sekurumba nekukaba bhora nekunxaka bhora .

Kuzvikora kunofundiswe vana fundo yepashi , vana vakufundawo fundo dzavo vakagara pazvituro nematebhura uyewo kune dzimweni ndau dzinorongedzerwe mabhuku awo.

Kuzvikora zvinopa vana fundo yepashi kunoitwe mutambo yakandosiyana, kune imwe wo mitambo iriyo yekukhaba bhora , kurumba , kuemba, neimweniwo mitambo yaayo yechiyungu yebhora.

Ana anofunde pazvikora zvepashi vanofundiswewo mifundo yakasiyana. Vanofundiswe kuite zvibalo, kunyora, chiyungu nekuerenga. Vanoitewo mitambo yakasiyana pachikora.

Vana vanofundire pazvikora zvepashi vakufundawo vakagara pazvituru nemabhuku vanenge vainawowo avanenge veinyorera nepano nyorere mufundisi wavo panenge paripo.

Kune ndau yekutambira kuzvikora zvinofunda vana mufundo yepashi pavanoenda vaindoita mudziwerere neimweniwo mutambo yavanenge vaiita pona apapo zvinoitawo kuti vakure zvakanaka .

Mazuva anawa vana vakufunda pazvikora zvepashi vakufundawo veishandisawo michini Kwane michini inoshandiswa kuti vana vafunde veiona unokona kuitawo zvibaro zviringu veishandisawo michini iyona.

Zvikora zvinope vana fundo yepashi vana vakuonawo zvituro zvakanaka zvekuti vagare uyezve nemabhuku ekuti vaerenge zvinovadetsera pakufunda kwavo.

Vana vanofunde pazvikore zvinopa fundo yepashi mazuva anaya vakufundevo vakagara pazvituru, uyevo vakufunda varimumambatso dzekufundire dzakanaka vakaningire panenge pakanyorwa.

Vana vanofunde pazvikora zvepashi, vanofundiswe chiyungu nezvibalo, asi andizvopi zvega zvevanofundiswa, vanofundiswavo kuite mitambo yakasiyana-siyana, yakaitawo sekutambe bhora, kukabe bhora neimweniwo mitambo.

Zvikora zvinofundisa vana fundo yepashi, zvinofundisewo vana kuziye nekuyemba ngoma dzinechekuita nenyika dzawo. Ngoma idzodzo dzinoimbwa mazuwa avanenge varipamutaro.

Zvikora zvinope vana fundo yepashi zvakushandisewo michini iriyo yechiyungu mazuwa anaya yaakufundisewo vana vakaningira pona apapo pamuchini pamwenipo vanototambe mitambo veishandise michini.

Kufunda kwanyamushi kwadarike nekufunda kwekudhaya ngekuti nyamashi unou vana vakufunda veishandisa michini vanofundewo chiyungu nekuitawo mitambo inoda kushandiswa michini.

Zvikora zvinope fundo yepashi zvino fundise vana zvifundo zvakasiyana zvakadai ngekuite zvibalo chiyungu kuerenga nekunyora nekuitawo mitombo yakasiyana.

Vana vanofunda pazvikora zvepashi vafundawo zvibalo zvinenge zvakaenderana nerungwaro rwavanenge vari uyezve vanofundawo nechiyungu neimweni mitambo yakandosiyana siyana.

Kuvaka mazuwa anaa kwaakufundiswawo ndombi nemajaha dzinofunde pazvikora zvepakati nepadera izvozvo zvinovadetsera kuti vapedza chikora vanoonewo zvekuita.

Ndombi nemajaha vanofunde zvikora zvepakati nepadera dera vakufundiswawo zvimweni zvifundo zvine chekuita nemabasa enyara, zvakafanana nekukweshere simbi nekugadzire simbi nezvimweniwo zvakandodaro.

Ndombi nemajaha vanofunde pazvikora zvepakati nezvepadera dera mazuwa anaa vakufunda umwe naumwe akagara patebhura rake nechituro chake uyewo kwaane mabhuku ekuti vafunde ndiwo. Amweni anotengwa ngehurumende.

Mandombi nemajaha zvinofunda pazvikora zvepadera dera zvakufundisawo imweni mishando yakaite sekunasire simbi yakaite sekupishire simbi nekuaka neimweni yakandodaro.

Mazuwa anaya majaha ne ndombi vanofunde zvikora zvepakati nezvepa dera dera vakufundiswewo mishando imweni inechekuite nemichini vakufundiswawo weitoita pamichini yakasiyana siyana kuzvikora kona iyoyo.

Kuona ndombi nemajaha vanofunde zvikora zvepakati nepadera vakufundiswewo mushando yenyara yakaite sekupishire simbi kuveza kuaka Kubika nekurima zvinozoadetsera.

Zvikora zvinopa majaha nendombi fundo yepakati neyepadera vanovafundise zvifundo zvakasiyana iyoyo mufundisi unenge eitofundisa ndombi nemajaha zvinofanirwe kuitwa

Mazuva anaya zvikora zvepakati nezvikora zvepadera-dera vanofundise vana ngenjira yakasiyana. Vana vanofundawo nguva imweni vari mumapoka, mwona imwomwo vanenge veyidzidzisana zvakandosiyana.

Zvikora zvinopa fundo yepakati nepadera-dera, zvaakufundisa vana mumphatso dzakasiyana, mune mavanoenda veinofunda zvifundo zvavanenge veida kuita, munenge munewo michini yemazuva anaya.

Kufunda kwemazuwanaya kwasiyana nekwekudhaya mazuwanaya ndombi nemajaha vanofunde pazvikora zvepakati nepadera vakushandise michini iriyo yemazuwanaya kufunda veitsvaka zvavanenge veida kufunda ndizvo.

Mazuva anaya kufunda kwakudakadza ndombi namajaha vakufunda veishandise michini yayo mazuva ano inoshandiswe pakufunda. Mufundisi chake kungobetsera vana vona veifunda wega.

Muzvikora zvinopa vana fundo yepakati neyapadera, mwaakufundisawo ndombo nemajaya mishando imweni yakaite sekuveza, kupishire simbi nekuvaka. Vanofundiswawo mishando yakaita sokubika nokurima.

Mazuwa anaa kuzvikora zvinopa fundo yepakati nepadera ndombi nemajaha vakufundiswawo kuite mishando yekupishire simbi vechishandise michini iriyo.

Zvifundo zvinoitwa ngentombi nemajaya zvinofunda pazvikora zvepakati nepadera vanofundawo zvifundo zvekubika vanonyorawo zamanisheni ravo rinoenderana nezvekubika zvinota kuti vamweni vanozoonawo musha.

Kufunda kwemazuwa anaya kwasiyana nekwekudhaya , ntombi nemajaha vanofunde zvikora zvepakati, vaakufunda veishandise michini yaayo yemazuwa anaya inoshandiswe pakufunda zvifundo zvakasiyana.

Mazuwana zvikora zveshe zvinofunde ndombi nemajaha mifundo yepakati zvaakunasirwawo weiguma apapo panenge pakatinyorwa pachikora pona apapo nezvinoitwepo.

Kwaane michini inoshandiswa nendombi nemajaha vanofunde zvikora zvepakati, michini iyoyo vanoshandisawo kuite tsvakurudzo yezvevanenge veifunda ndizvona.

Pane mazuwa anoungana ndombi nemajaha dzinofunde pazvikora zvepadera pavanoungana veifundiswe zvinechekuita nemagariro uye tsika dzakanaka.

Mazuwa anaa ndombi nemajaha dzinofunde kuzvikora zvepakati havachaiti zvekufunda zvibalo nechiyungu zvega, vaakuitawo imweniwo mifundo inoite kuti mwiiri yavo igare yakagwi..

Ndombi nemajaya dzinofunda pazvichikora chepakati dzinemwitambowo yadzinoita yakangosiyana siyana. Uyezve vane mazuva avano ungana veita makwikwi pamusoro pemutambo iyoyo.

Ndombi nemajaha dziri kuzvikora zvepakati vane nguwawo yavanofundiswa zvekuita zvemumisando nevanenge vari mumishando yakona.

Zvikora zvino fundise mufundo yepa dera dera zvakufundisa ndombi nema jaya imweni mufundowo inochekuita nemishando yenyara inoitire kuti apedza chikora azozvi shandira ega.

Mazuwa anaa ndombi nemajaha wanofunde muzvikora zvepakati wane nguwawo yawanondotoitawo zvimweni zvifundo wakabatana wari mumbatso imwe, zvifundo zvakaite ndezve hutano.

Zvikora zvinopa vana fundo yepakati zvinofundise vana kuite mitambo yakasiyanasiyana imweni mitambo inozoite kuti vana vawane mishando yakaitese yebhora.

Kwanevo mutemo wekuti anasikana vanenge vaita ndani vari pachikoro vakutenderwe kufunda zvifundo nevamweni vana, nekunyorawo mazamanishoni avo havachadzingwi.

Zvikora zvinope majaha nendombi fundo yepakati zvakuwandudzwa ngemuhlobo wakasiyana zveiakwa kuti zvienderanewo nezvimweni zvikora zvirikubanze kwenyika dzakabudirire kudhaya.

Mazuwanaya ntombi nemajaha dzofunde pazvikora zvepakati, vakufundawo vakagara pakanaka mumbatso dzekufundira munenge munezvituro nematebhura ekuti umwe naumwe unenge akagara pake

Ndombi namajaha zvinofunde pazvikora zvepadera-dera vanofundiswawo zvimweni zvifundo zvemushando yenyara zvakafanana nekurima, kufuye zvifuyo nekuwaka.

Pane mazuwa anoungana ntombi nemajaha vanofunda fundo yepakati veiemba ngoma yenyika yedu ngekufundiswawo zvimweni zvine chekuita netsika, unhu namagariro.

Mazuwa anaya ndombi nemajaha avanofunde zvikora zvepakati vakusandewo pachikora zvakaite zvekusime maruwa nekuchengetedza nekuita utsanana pachikora .

Zvikora zvinofunda ndombi nemajaya pafundo yepakati kune mhatso dzakasiyana-siyana, dzekufundira kwavanoenda vainoita zvifundo zvavo vanobika vanoendavo kwavo, nevanosonavo ,ne vanoveza vanenge varikwavo.

Zvikora zvinopa majaha nendombi fundo yepadera zvinovafundisawo mushando wekuchengete ntaraunda yavo yevanenge vakagara ngekunasirawo nekusimawo maruwa kuti panake.

Ntombi nemajaha vanofunda kuzvikora zvepakati vane mazuvawo avanohambawo vane zvinyorwa zvavanenge veifundisa vantu padera pazvo zvakadai ngezveutano.

Ntombi nemajaha vanofunda pazvikora zvepakati vanoitawo zvimweni zvifundo zvevanofunda vari mumbatso imwe vakaningire pachivhiti vhiti izvozvo zvinovadetsere kuziya kufunda pamwe chete.

zvikora zvinofundise fundo yepakati munyika yedu munomu zvakuvandudzwa. Kuti zvifananevo nezvimweni zvikora zvinokone munyika dzakabudirire kudhaya kwakutengwevo michini nezvekufundise zvimweni.

Imbatso dzinoita fundo dzakasiyana kuzvikora zvinopa majaha fundo yepakati nguwa yekuenda kuita zvibari vanoendawo kwavanoenda zvibari nguwa yavanoendabkyita zvemichini vanoendawj iyoyo.

...mbi namajaya vanofunde mufundo yezvikora zvepakati vanenguvawo yavanounganidzwewo pamwepo, veifundiswe zvifundo zvinechekuita ngeutano uyezve nezvimweni zvakando...

Majaha vanofunde pazvikora zvepakati ,vane zvimweniyo zvavanofunda zvakadai ngekufuya zvifuyo ,kurima ,kuveza nekuaka zvinozoadetsere mundaramo yavo vapedze chikora.

Ndombi nemajaha zvinofunda zvikora zvepakati vanofundiseo mishando yenyara yakaite sekurima kufuya zvifuyo kubika kusona kuvaka nekuveza.

Zvikora zvepadera-dera kunofundawo ndombi nemajaha kune zvimbudzi zvinoshandiswa ndiwona zvakasiyana. Kune zvimbuziwo zvakagadzirirwe kuti zvishandiswe ngevanasikana vanenge vari panguwa.

Mazuwa anaya ntombi nemajaha zvaakufunda veishandise michini iriyo yemazuwa anaya, vanofundiswa ngenjira dzakasiyana veishandise michini iyoyo.

Mazuva anawa kwavakushandiswa michini kufunda. Majaha nendombi dzinofunda kuzvikora zvepadera dera vava kushandisawo michini iyoyo vachifunda zvifundo zvakandosiyana siyana.

Kuvandudzwe kurikuite zvikora zvinopa fundo yepadera-dera, kurikuenderanawo nezvimweni zvikora zvirikubanze kwenyika, zvakabudirire kudhaya. Micheniwo yekufunda ndiyo yaakuiswawo muzvikora.

Mbhatso dzinodzidzire majaha nentombi vanoite fundo yepadera-dera dzaakuvandudzwawo dzeivakwa ngemutoo unoite kuti dzifanane nedzimweni mbhatso dziri kune nyika dzakabudirira kudhaya.

Ndombi nemajaha vanofunda pazvikora zvepadera dera. Vanofundiswe mifundo yakasiyana yakaite seyekushanda ngenyara dzavo. Vanofundiswawo kuveza, kubika, kusona nekuaka.

Kuzvikora zvinope ndombi nemajaha fundo yepadera-dera ,kune dzimweniwo mphatso dzinenge dzine mabhuku, kwavanoenda iyoyo veindotsvake zvavanenge veide kufunda padera pazvo.

Anope fundo yepadera-dera vanofundisewo ndombi nemajaha kuite zvifundo zvakandosiyana zvadayi ngekusime mimbiti, kurima, kubika nekufuye zvifuyo.

Zvikora zvinopa fundo yepadera-dera ndombi nemajaha varikufundiswewo kuite mitambo yakandosiyana. Imweni mitambo yakona inovadetsera kuti vazotoone mishando.

Zvikora zvinopa ndombi namajaha fundo yepadera dera, ine dzimweniwo mbatso dzinofundire vana zvifundo zvakasiyana. Umwomwo mwunenga mwune tebhura nezvituro zvekugara.

Zvikora zvinopa majaha fundo yepadera-dera mazuva anaya zvakuapawo ngembando inoshamise kuti zvienderane nezvikora zvimweni zviri kubanze kwenyika zvinenge zvakabudirire kudhaya.

Zvikora zvepadera-dera zvaakuakwawo ngemitoo yakasiyana zveipawo fundo yemhando kuti zvienderane nedzimweni nyika dzinenge dzeipawo fundo yakadaro.

Mazuwa anaya kwane midziyo inoshandiswe muzvikora zvinopa fundo yepadera-dera, Zvakaite sezvituro zvemazuwa anaa, zvinotenderera muntu akagara, nematebhura akanaka.

Kune mbatso dzinenge dziine mabhuku anoende ntombi nemajaha vanofunde zvikora zvepadera avanoende kundoerenga nekutsvakawo zvavanenge veifunda ndizvo.

Ndombi nemajaha vanofunde kuzvikora zvepadera-dera vanofundawo zvifundo zvekuchengetedza ntaraunda nekuti igare yakachena nekusimawo maruwa kuti ntaraunda yawo ionekere.